Wannan gidanessan ahayaku me gidan za mu ga an yi shanya an shanya kaya akwai kayan yara, akwai kayan manya a harabar gidan sannan an ɗaura igiya kafin ai wannan shanyan sannan an sa abun kaman shanya an kakkamame shanyan domin ƙar su faɗi domin in sun faɗi za su yi datti. Sannan za a yin za a ƙara wanke su kafun a ƙara shanyawa sannan a wannan harabar gida dai za mu ga ganyayyaki. Ganyen bishiya kamar bishiyar ayaba ce a gidan a harabar gidan sannan a gidan za mu ga za mu ga ciyaya a ƙasan kayan An yi shanyan nan ne domin kayan su bushe a samu na sawa yau da gobe sannan kuma za mu ga an a tsakar gidan ma’ana harabar gidan za mu ga haraba ce ida an ʃanja kaja ko masu ɗunbin jawa sosai sannan kajan sun fi na mutum ɗaya. Akwai na yara ƙanana, akwaina yara manya a wannan dai harabar gidan sannan bayan haka kuna iya hango, muna iya hango abubuwan da suke gidan kamar su windina, ƙofofin ƙofan shiga da ƙofan fita.

A wannan hotan, za mu ga matar gida ce ta abo ruwa sannan da ta abo ruwan nan a jarka ga shi nan jarka ne, babban jarka mai cin lita ashirin da biyar sannan ta turo wannan ruwan a wil baro. daTa turo shi ga shi nan, za ta ɗauko ta shiga da shi gida, domin yin amfanin yau da kullum, sannan a bayan matan gidan nan, za mu ga um za mu ga tukunya kaman tukunya me za mu kirashi, zamu iya kiran shi da daru Muna ganin, za ta sa wannan ruwan a wannan barun ko kuma ta siga da shi, dan yin amfanin yau da kullum amfanin ruwa a gida be misaltuwa za ta iya amfani da shi wurin yin wanka, wanki, dafa abinci, wa wankan yara, da dai sauran amfanin yau da kullum na gida. Sannan a bayan matanan, za mu ga ciyayi, ciyaye ne, kaman kaman shuka ne a ƙofan gida, sannan za mu ga matattakala sannan, ga wani can a zaune ko ita ma matan gidan ne.itama a zaune Sannan ga babur nan, shi ma dai ya ajje a ƙofar gida, wannan dai, matan a takaice ta ɗibo ruwa, za ta shiga da shi cikin gida domin yin amfanin yau da gobe, domin amfanin iyalina na yau da gobe wannan shine fassara.

A wannan hoton za mu ga matan aure ce ta ɗauko ruwa ta ɗebo ruwa daga kududdufi ne, rafi ne, wuri mai gudana ne. Ta ɗauko ruwa a ka, sannan kuma ga jariri sannan kuma ga goyo a bayanta. Ta ɗau ruwa ta gida domin yin amfani na yau da kullum. Amfanin ruwa harwa yau baya gaza amfanin gida, wanke-wanke, wanki, girki, wankan yara da sauranasu. Sannan a wannan hotan za mu ga kaman daga gona take ko mu ce dai gurin da akai shuka wanda ga bishiyu da sauran kayayyakin da aka shuka da ciyayi a hanyar da take tafiya. Sannan a bayanta ga wasu can yan mata za su je su ‘yabo ruwa domin amfanin yau da kullum. Amfanin yau da kullum dai kaman yadda na faɗa baya gaza amfanin gida, da sauranasu. Sannan harwa yau dai ruwa a kodayaushe mutane suna buƙatan zancen ruwa domin kiwon lafiya da gujewa cututtuka da sauranasu. harwa yau dai ga su nan dai sun je ‘yabo ruwa domin samun wadataccen ruwan amfanin yau da kullum, mai kyau wanda bai ɗauke da nau’in kowane cuta a cikinsa.

Idan muka duba wannan hoton da ke kallon tafin wayarmu, za mu ga cewa layin ruwa ne. mutane ne suka jera jarkuna, ga robobi ne wasu launukan yalaye, wasu baƙaƙe wasu shuɗi. Wannan dogon layin ga dukkan alamu ya nuna cewa, ruwa suke so a kawo ko kuma ruwan suke ɗiba. In muka yi duba na tsanaki, wannan hoton me yake nufi, shin akwai ayoyin tambaya a nan, ayar tambaya guda ɗaya shin wahalar ruwa ne ya sa a kai layin nan? Ko kuma a’a wadatarsa ce? Ga dukkan alamu dai amsar tambayar nan shi ne, saboda tsabar ƙarancin ruwan da mutanen wannan wuri suke fuskanta shi ya sa suka yi dogon layin ɗiban ruwa, sannan a gefe za mu ga alamu kamar mutane ne a can, wasu zazzaune, wasu a tsaye, sannan ga gidaje sannan nan a gefe bukka ne, ɗaki aka yi shi ɗakin mutum ɗaya. To wannan dai alamu ya nuna cewa akwai ƙarancin ruwa a wannan unguwa, da kuma wannan wuri inda mafi yawancin mutane suka yi layi domin su samu ruwan sha. Wasu zasu yi amfani da ruwan domin girke-girke, wankan yara, tsabta, tsabtar iyali da dai sauransu.

idan mukayi duba da wannan hoton da yake allon wayar mu yana nuna wato yanda ake sarrafa wato ainihin rogo na gargajiya wato ma’ana wanda bai kai babban ma’aikata ba ko kamfani ba da za a sarrafa shi a babban ma’auni idan mukayi duba na tsanaki shi wato ainihin rogo ana abubuwa da yawa da shi na abinci ana yin tuwo ana yin garin kwaki da sauran su anan dai nahiyar mu ta nijeriya wato afrika kenan ƙasar nijeriya sannan mukayi duba zamu ga mutum biyu ne a tsaya wanda suke sarrafa wannan rogon a gargajiyan ce sannan nan gefe ga leda sannan ga wato ainihin shi karan kansa injin sarrafa wato wannan rogo a gefe sannan ga wani can a baya yana tsaye sannan ga bayan shi kuma gida ne da dukkan alamu dai nan kaman irin ƙaramin gida a ƙauye inda ake wannan abubuwan sannan ga leda wato don kada a zuba shi asalin rogon a ƙasa sai a shimfiɗa wannan ledar ayi amfani dashi a sarrafa rogon nan a gargajiyance ba tare da an kai shi wani babban kamfani ko ansha wahalan yin dakon sa ga wani kamfani ba in an siya

Wannan hoto kuma za mu ga wato ainihin babbar mota, ma’ana ƙatuwar mota mai girma da faɗi. Tana ɗauke da gagga-gaggan manya-manyan itatuwa, ga dukkan alamu wannan itatuwan sun yi amfani da shi ainihin mashin, an sare shi ko kuma an yanko shi a jikin wata babbar bishiya, sannan an yi amfani da abubuwa masu ƙarfi suka ɗaga wannan iccen suka sa a wannan motar. A nan gefen za mu ga wani mutum a tsaye da baƙaƙen kaya, ga dukkan alamu dai wannan motar ta ɗauko wannan icen ne daga wani wuri, za ta kai shi i zuwa ga wani wuri, amma sai dai kash a wannan hoton muna ganin kamar ta maƙale a wani wuri, sannan ana neman ya za a yi a fidda wannan motar. Amma dai ala ayyi halin shi wannan hoton abin da yake nuna mana wannan babbar motar ta ɗauko wannan icen daga wani wuri za ta ɗauka ta kai shi wani wurin, inda za a sarrafa shi a yi wasu abubuwan da shi ko a yi ainihin katako, ko dai a sarrafa shi zuwa wani abin mai amfani, wanda zai amfani al’umma ko kafintoci ko dai wasu mutanen na daban.

A wannan hooto in muka mashi kallo na tsanaki za muga babban mutum ne wato magidanci a gona, yana gda dukkan alamu dai wannan mutum fuskanshi da annashuwa tun da ga shi alamu sun nuna yana cikin farinciki wato yabanyansa ma’ana kayan gonanshi sun nuna sun kawo girbi kawai ya rage masa a jikin wanna mutumin ya sa ƙananun kayaga dukkan alamu dai yabanya taa yi kyau godiya ta tabbata sannan za mu ga ya lanƙwaso wani ya lanƙwaso yabanyar wato yana nuni kamar yana nuna shi ma ɗaukarsa hooto cewa abinnan ya yi yanda ake buƙata yanda yake so yanda yayi tsammani sannan zamu ganshi wato atsakiyar gonan ko muce makamancin tsakiyar gonar tunda duk gashi bayansa kayan gona ne sannan da gefe gefenshi muna iya gani ganyayyakin amfaanin gonan. Shi dai wannan mutumin dattijo ne tun daga fuskanshi yayi farin gashi alamun sun nuna wato girma ya kankama

a wannan hoto ma zamu ga kasuwa ne wato ga mata nan a zaune ga yara duk dai a wannan kasuwa ga kayayyaki nan an fito dasu an karkasa ga nan muna ganin tumatir muna ganin a yaba muna ganin can dankalin hausawa nan ga wata mata nan ta zauna gaban kayanta tana tana taɗi tana jiran mai siya yazo ya siya ta siyar masa ta samu riba shima ya yaji daɗi wato dai ita kasuwa dai ana zuwan ta ne a siyo kayan amfanin yau da gobe mai siya ya siya mai siyarwa ya siyar kowa ya tashi ya samu abun da yake so a tafi gida duk ayi abubuwan yau da gobe duk a sarrafa kayan wasu a ci nan dai kayan ci ne in muka duba nan a yaba nan tumatir wato kayan miya can hatsi can da sauran su duk gashi nan dai mata ne dai yawancin su sun zazzauna a gaban shagunan su abun da hoton ya nuna mana kenan sannan ga wani yaro nan shi kuma ya durƙusa zai ɗauki kayan shi nan dai ala ayyi halin dai kasuwa ce wannan hoton yake nunawa kowa dai mai siya da siyarwa duk a nan ake taruwa ayi cinikayyar yau da gobe

Sannan kuma a wannan hoton zamu ga wato rumfa ce ta kasuwa. Rumfa abin da ake nufi da rumfa shi ba shago ba, wato wani abu ne da ake yinsa domin kare rana. Daga dukkan kaya ko kuma a samu inuwa inda mutum zai ji sanyi-sanyi, ya yi harkarsa na yau da gobe. Wato a nan dai muna ganin rumfa ne, wani ɗan abu ne ake yin shi ba na dun-dun-dun ba, shi ba shago ba, ba gini ba ne, ba kuma shago ba ne. Ana yin sa domin a kare rana, rana kar ta dake shi wato ainihin mai kayan, da kuma kayan da aka kasa domin rana tana illa. Sannan a ƙasar rumfar nan zaka ga mutane can gefe, ga motoci nan, ga wani ya tsaya nan, ga wasu sun sa kaya kala ɗaya. Ga dukkan alamu masu talle ne, masu tallan kaya a sayar. Can ga mutane a zaune cikin rumfar, don su samu inuwa kar zafi ya dame su, ko rana ta dake su; ko dai makamancin haka. waɗannan mutane da muke gani a wannan hoto, kamar ‘yan kamfani ne suka zo tallar kaya, su sayar wa da mutane. Ko su wayar wa da mutane kai a kan wani abu da ya shafe su, na harkokin yau da gobe. Wannan hoton dai abin da yake faɗa mana kenan, ga wani a gefe yana kallonsu ko manajansu ne? mu dai ba ma iya faɗa ba.

Sannan a wannan hoton muna ganin cewa amarya ce gata nan ta yi shiga irin ta ƙabilan su. Nan ga shi nan dai mutane ana shewa, ana shewa ana raha, ana dariya cewa an yi aure ko bikin su. Sannan ga wannan mai kama ko za mu iya kiransa ango. Wannan kuma za mu iya cewa mahaifi ne, ko kuma iyaye. Sannan a gefe gefe ga shi nan dai wato ainihin ana dai rawa ko mu ce ana dai shewa haka, ko kuma ana dai cikin farin ciki da annashuwa da annurin cewa wannan biki ko wannan biki da ake yi na al’ada ta tabbata Allah ya kawo an yi shi lafiya. Dukkan alamu dai amaryan nan da kuma angonta suna cikin farin ciki da annashuwa da annuri. Ala ayyu halin dai shi biki ana yin sa wato ainihin ana yin shi ƙabila ƙabila, yare yare, ya danganta da kowa da irin yaren su da irin ƙabilan su da yanda suke gudanar da al’adun su na yau da gobe. Da dukkan alamu dai wannan biki na al’ada ne in muka duba shigan amaryan da angonta sun yi shiga na al’ada gashinan a na dai cikin farin ciki a taƙaice

A wannan hoton kuma in muka yi duba na tsanaki, za mu ga gaisuwa ne ake yinta amma gaisuwa ta al’ada. Musamman a Nigeria muna da yarurruka daban daban daban daban daban daban daban daban har guda ɗari uku da sittin, sannan kowa da yanayin da suke gaisuwansu na al’ada. Wasu za ka ga suna yin shi a tsaye, wasu na yin shi su durƙusa su sa gwiwowinsu a ƙasa, kamar wasu kuma suna kwanciya, idan muka duba wannan hoton da muke gani gaisuwa ne yake yinta na al’ada. Su a al’adansu shi ne in za a gais gaishe da manya ko surukai ko ‘yan uwa ko iyaye shi ne a kwanta. Wannan ya kwanta yana gaishe da zamu iya kiran su iyayenshi, ko kuma wasu dai masu daraja da mutane wasu mutane da ya riƙe da daraja yake ganin ƙimansu, yake ganin martabarsu a al’adansu, wannan gaisuwa dai in dai aka yi ta, wato mutum ana mai kallon cewa e, wannan babban mutum ne, yana da ƙima yana da daraja irin ta irin tashi ta fuskar da suke masa kallo. Wannan wato ya ƙure matuƙa wurin kai wa wurin gaishe da wannan mutum da yake gaisarwa, ala ayyi halin dai wannan dai abin da yake nufi, wannan hoton abin da yake nuna mana gaisuwa ne ake yin ta gaisuwa irin ta al'ada, al’adarsu ta mutan irin wannan mutanen.

a wannan hoto da muke gani muna ganin kudi ne kuɗi nau'i kala kala wanda muke amfani da shi a ƙasar mu me albarka ƙasar mu ta najeriya wannan kuɗi da muke gani darajarsu ko kuma girmansu ko kuma bandira cewa darajarsu mataki mataki ne kaman a wa’innan kuɗin muna ganin naira biyar naira goma naira ashirin naira hamsin naira ɗari ɗari biyu wa'innan kuɗi kuɗi ne na ƙasarmu najeriya wanda muke amfani da su wannan zamanin wanda ake kira su da takardun naira wannan kuɗin darajarsu ɗaya tafi ɗaya kaman misali naira goma tafi biyar naira ashirin tafi naira goma naira hamsin tafi naira ashirin naira ɗari tafi naira hamsin naira ɗari biyu tafi naira ɗari a dai wannan hoton muna ganin cewa babban kuɗin takardan itace naira ɗari biyu sannan mai bin masa naira ɗari sannan naira hamsin sannan ishirin sannan goma sannan naira biyar wannan kuɗi ana amfani da su wurin buƙatun yau da gobe kaman misali ciniki siya da siyarwa biyan wanda yai ma aiki haƙƙinsa wato lebura kenan ko kuma kyauta ko kuma wajan mora rayuwa

A nan wannan hoto muna ganin mutum ne zamu iya kiran shi magidanci, ko kuma tuzuru, ko kuma mai aure. Ala ayyi halin babban mutum ne. Ga shi nan dai wato agogon safe, wato wanda ake kira da alerm da ya buga. Da alamu dai baccin nan nashi ya yi daɗi, alerm ya buga sannan ya zuro hannu zai kashe shi, wato yana nuni da irin ya dame shi. Misali yana baccin safe mai mugun daɗi sai alerm ya buga zai lalata mai bacci, ya zuro hannu zai kasha. Wannan agogon dai ana amfani da shi wurin saita lokaci, ko don ya ma tuni, ko dai ya tashe ka daga bacci kamar yadda muke gani a nan, ko kuma dai don wata buƙata ta musamman. A nan dai ya tashe shi da safe irin wanda muke saitawa gidajenmu na gargajiya, ko a wayar salularmu don ya tashe mu da safe kar mu makara zuwa wurin aiki, ko kuma muna so mu gabatar da wani abu muhimmi da sanyin safiya, sai mu saita shi don ya tashe mu. Ga shi nan alamu sun nuna ya saita shi ƙarfe shida saura, nan ƙarfe shida saura minti ashirin ya tashe shi daga bacci domin shiryawa, ko don ya tafi wani aiki nashi na musamman don yi wa dabbobi, ala ayyi halin dai, abin da hoton yake nuna mana kenan a taƙaice ba sai mun tsawaita sosai ba.

a nan wannan hoto ana ganin ƙaramin masana’ata ce wanda a ke sarrafa kwakwan manja i zuwa manja shi dai wannan mai ne da ake amfani da shi a najeriya da wasu kasashe wanda ake yin girki da shi wanda yake sa abinci yai armashi yai daɗi wannan da muke gani wuri ne da ake sarrafa wannan nau’ika na kwakwan manja i zuwa manja kamar yadda mu ke gani ga masu aikin nan ga kuma abinda zan kira mashina ko kuma injin sarrafa wannan manjan a gefe gefen wato ga kwanuka nan sannan ga shi karan kanshi manjan a gefen muna ganinshi sannan ga shi an yi rumfa wanda yake kare su daga zafin rana ko kuma makamancin haka ko kuma iska da sauransu sannan ga wani ya tsaya nan an ɗauke shi hoto ga wani can a gefe ga wata can a tsaye sannan dai ga can mu na ganin bishiyu da sauran su sannan shi karan kan shi ga shi nan injin girke a nan a kunne yake ne ko ko ba a kunne yake ba shine wannan ne ba mu sani ba tunda hoto ne ba wato bidiyo mai motsi ba

a wannan hoto muna ganin tsohon gida ne tsohon gida tsohon gida wanda aka yi shi a zamanin baya wato shi dai wannan gida gidane da ake yin shi da ƙasa da turɓaya da laka da sauran abubuwan da ba za a rasa ba wanda ake amfani da shi domin yin gini a da na gargajiya domin wannan gidan mu kai duba na tsanaki za mu ga mutane ne da su kai rayuwa a cikinsa wato iyaye da kakanni su su kai rayuwa a irin wannan gida na wanda ake kiran shi da turɓaya wanda mutanen da suke yin shi domin a shiga a zauna a yi rayuwa a hayayyafa a tara ‘ya'ya da jikoki duk a cikinsa sannan na ga wannan gidan za mu ga an yi rufin shi da kwano ba da azara ba wato azara tsinken azara wanda ake rufi da shi a da shi dai wannan an sa kwano wato abunda ake kira zinc kenan a turance sannan ga mashigar gidan nan ɗan ƙofa ne haka ɗan tsurut sannan ga winduna nan duk da an fitar domin shan iska da kuma samun hanyan shiga cikin wannan gida da sauransu sannan nan abunda muke gani wato haraba ce ta gida

A wannan hoton kuma muna ganin gida ne da aka yi shi, wato tsohon gida tsohon gida ne shi ma, amma se dai wannan ya sha bamban da wanda muka wuto a baya, wannan gida ne aka yi shi wato a baya mai hawa ɗaya wanda ake kira gida me bene ko gidan bene ko makamancin haka, wannan gidan in muka duba za mu ga gida ne shi ma da aka yi shi a zamanin da ya shuɗe a sekaru da suka wuce ba dai da jimawa can sosai ba dan fara yin irin wannan ginin ba shekaru aka ɗiba ba ba irin wancan gida ne da ake yin shi a can baya shekaru masu ɗan yawa da suka wuce wannan an yi shi ne bai kai wancan tsufa ba. Sannan a wannan gidan za mu ga hawa ne gida ne mai hawa ɗaya, sannan rufin an yi rufin da kwano, sannan ga shi dai alamu sun nuna har yanzu ana zama a wannan gidan tun da ga kaya nan sannan ga ƙofan shiga ga ƙofofin saman nan muna gani can kaman ɗaki ne a sama an buɗeshi dai makamancin haka, ga shi wannan an yi shanya a wurin har yanzu akwai mutane a cikin wannan gidan ana rayuwa.

a wannan bidiyo za mu ga wannan mawaƙi osayomori joseph yana busa abun bushi wanda yake ɗauke wannan abun bushe yake nuni da na gargajiya ne wanda ake yin shi a wuri na biki ko taro naɗin sarauta na gargajiya na al’ada da dai sauransu sannan mukalli shi wannan mawaƙi mai suna joseph yana sanye da kaya blue da ratsin ja sannan a kan shi yana ɗauke da wani abu kaman hula amman bai nuna hula ba ce kaman abu ne da aka sarrafa shi kaman kambu ko wani abu sannan hannun shi na hagu yana sanye da agogo agogon sa wa sannan a hannunsa hagu yana sanye da wato abun al’ada irin abunda ake sawa a al’ada wannan abun busa da dukkan alamu na gargajiya ne wanda ake yin shi a gargajiyance ko don yin kiɗa ko waƙa da sauransu sannan shi wannan abun ana amfani da shi wurin busa ko rera wani abu da ya danganci al’ada ko danganci waƙa na gargajiya da sauransu a wannan dai hoto abunda muka iya gani kenan

A wannan hoton muna iya ganin kitchen ne, kitchen da ake yin sa a ƙauyuka kai har har wasu yankunan ma da birni. Kitchen ne wanda ake yin shi a tsakar gida, wato a harabar tsakar gida. Shi ba ɗan wani wuri ba ne da ake killacewa, kawai cikin gida ne za a zo a sa murhu ana yin dape-dape da girke-girke na abinci kala-kala. Sannan kowa ya zo bayan ya gama abincin ya gama dahuwa a zuba mashi. A dai nan muna ganin kitchen ne a harabar gida, ga matar gidan nan, ko ‘yar gidan tana girki, ga yara a gefe suna wasa, ga wani can a tsaye, sannan ga dabbobin gidan su ma sun zo, ga wata akuya nan ta taho ita ma a ba ta rabonta, ga wasu can a zaune a gefe, ga wasu can akuyoyin wato a gefe suna tsattsaye, ga kwanukan girkin nan, ga kayan wanke-wanke da sauransu, duk dai a wannan kitchen ɗin da ake yin shi a tsakar gida. Sannan wannan sannan ga ga mutanen gidan nan su na tsattsaye, suna jiran ko a ba su rabonsu ko kuma wannan. Shi wannan kitchen ɗin ba na dun dun dun ba ne, a’a, kawai girki ake yi, a kwashe kayan girki a shiga da su ɗaki, wani wurin da aka tanada domin ajiye su, washegari a sake fito da su in za a yi girkin ko mkamanci haka.

a dai wannan hoton za mu gani fada ce wato inda ake mulki inda sarki ko gwamna ko wani mutum na musamman mai mulki yake a nan dai muna ganin fada ce ta wani mai mulki gashi nan ya fito a tsaye yana tsakiya ya fito domin a yi hoto ga mutanen an jejjeru an jejjeru alamu dai sun nuna baƙi ne na musamman suka zo domin ganin shi wannan mai mulki sannan bayan sun gama taron ko kuma za a shiga taron a dai wannan hoton muna tsammanin cewa an gama taron nan an fito domin ɗaukan hoto don ajiya domin tarihi shi dai wannan hoton kaman yadda muke gani nan kuma ƙofar fada ce domin yawan cin hotunan da ake yi a ƙofan fada ake yi ta sarki ya fito mutane a jejjeru sannan a ɗauki hoto domin zame wa tarihi don a ajiye su na baya in sun zo su gani yadda ake gudanar da sha’anin mulki da sauransu da alamu dai wannan sarauta ce ta gargajiya wanda ake yinta a wannan wuri

a wannan hoton, a wannan hoton abin da muke gani shi, masu ziyara sun kawo ma shi wato oba ko mu ce sarki, a wannan wuri ziyara. Ziyara ta musamman irin ita wannan ziyaran ana yi ne wani lokatai shekara-shekara, wani lokaci kuma kadai irin biki. ko kuma an yi taro, taro ta musamman ko kuma sarki ya gudanar da wani taro ta al’ada. Mutane ana zuwa a kawo gaisuwa a yi ban gajiya da ban-girma ga shi wato oba. Abin da muke gani a nan dai shi ne, mutane ne suka kawo gaisuwa ma shi wato oba si ne wannan sarauta a wannan fada ta shi a fada, wato wuri da yake gudanar da sha’ani na mulki na yau da gobe na al’umar shi, da kuma al’umar wannan masarauta. A nan ga su nan sun durƙusa suna suna gaisuwa, suna kai gaisuwa kamar kowace al’ada take ta ta. Al’adan ko kuma salon gudanar da sha’anin mulkin ta. A nan ga su nan mutane ne duk dai kam mutane ne na alfarma suka kawo wa shi oba kamacin sarki gaisuwa a fadar shi.

a kan hoton abunda muke gani shi ne wanda ake kira da hausa ake ce ma tsari tsarin gudanar da abubuwa yadda ba sai sun ci karo da wani ba inda za ka tsara wato aiyukan ka ko kuma lokacinka ko kuma wasu abubuwa da muke so a gudanar daki daki ma’ana masu mahimmanci wanda suke biye musu sannan wanda ba su da mahimmanci sosai wato tsari dai yadda za ka tafiyar da rayuwanka ko kuma gudanar da wani aiki na musamman har ya cinma gaci ba tare da an samu tsaiko ko kuma wani tangarda ba toh shi dai wannan abun ana gudanar da shi ana yin wannan tsari ne domin a samu gamsuwa cewa abubuwan sun gudanar yadda ake tsammani ba tare da samun tangarɗa ko kuma samun tsaiko ba ko kuma samun dai abunda zai zamo cikas wajen gudanar da abubuwan da suka shafi rayuwan yau da gobe sannan shi wannan tsarin ana gudanar da shi ne daki daki yadda har za a cin ma gaci ba tare da an samu wani tangarda ba

A wannan a wannan bidiyo a a wannan hoto muna nan za muga ɗan sanda ne wato ɗan sandan da ake kira wanda ake kawo su domin gudanar da ko kuma kwantar da tarzoma in ta tashi ko kuma wata hatsaniya ko kuma wata rigima ta ɓarke, za mu ga ɗan sandan nan yayi shiri na musamman inda ya sanya hulan kwano da wato kayan aiki ga wani abu a hannun shi bindiga ne ko tear gas ne ko kuma wani makami ne wanda suke amfani da shi wurin kwantar da tarzoma. A nan muna ganin kamar an yi tarzoma ne a nan wurin aka kawo shi daman domin ya daidaita al’amura. To wa’innan ƴan sanda ana kawo su ne domin su kwantar da tarzoma ko kuma kwantar da wata husuma ko faɗa in ana yi a kawo su su su sama wannan wannan rigiman ruwan sanyi domin tallafa a samu a samu zaman lafiya ko kuma abubuwa su daidaita su yanda suke yi a da. Wannan ɗan sandan dai gashi nan a bakin aikinsa yana gudanar da wannan aikin na kwantar da tarzoma domin mutane su koma harkokin su na yau da gobe.

A wannan hoto muna ganin abunda a ke kira da a hausance mu ke kira da gida ko wurin bauta ko kuma inda wani me bada magani ko kuma malami ko kuma boka ya ke zaune, a nan muna gani ga gunki ga ƙofan shiga wannan wurin inda shi me wannan ba da maganin ko kuma boka ko malamin yake gudanar da abubuwan shi. Wannan wuri yana dauke da abubuwa daban daban daban daban na ban mamaki wanda har sai wanda ya samu ya je wannan wurin zai iya faɗan abubuwan da wannan wuri ya ƙunsa. Wannan wuri da muke kira ake kiran shi wurin ba da magani wanda mutane sukan ziyarce shi domin kai wani koken su zuwa ga wannan zuwa ga shi mai mamallakin wannan wurin ko kuma neman magani ko biyan buƙata ko dai wata buƙata ta su ta ƙashin kai. A wannan wuri bama iya cewa ga abunda ya ƙunsa ba sai wanda yaje wannan wurin ya gani da idonsa ya bada labari ya dawo. Wanda ya tadda ko ya gani ko yaji kodai ya tarar a wurin.

wannan hoton muna ganin mata ce wanda take aiki ta shemin aikin sharan titi gashi nan tana share titi ga mutane nan suna wucewa yadda dai masu sharan titi suke yi a kowani gari za su fito da safe domin gudanar da wannan shara da tsaftar muhalli sannan su tashi da sassafe kafin kowama ya fito sai dai alamu sun nuna a nan tana gudanar da aikin ta ga mutane nan sun fiffito wato mutane sun fiffito domin tafiya wasu su tafi gurin aiki wasu kuma su tafi wurin neman kasuwa wasu dai kowa dai ga su nan dai alamu sun nuna kowa yana kan hanyan shi su tafiya gurin aiki ko kasuwa ko kuma dai ɗalibai su tafi makaranta ga shi nan tana gudanar da aikinta yadda ta saba ga ta nan riƙe da tsintsiya doguwar tsintsiya tana tsaye tana gudanar da wannan aikin na ta na sharan titi in muka duba ga mota nan ga babura can gaba ga kuma masu ɗauke da kayayyaki na tafiya kowa za ya je inda za a ce ya fi wa yau ko kuma inda yake gudanar da sana’an shi ta yau da gobe

a wannan hoton muna gani wato strow hause a hausance muna kiran shi da gidan da aka yi da rifi na azara shi dai wannan gidan an fi yin sa a ƙauyuka a ƙauyuka inda wato suke da ciyayi na azara gidane da ake gina shi gidan laka ana yin gidan da laka da na saman an tashi rufi da azara wato wasu abubuwa ne da ake yin amfani da su dogaye dogaye za a shirya a shirya sai a kitsa aka kitsa sai a zo a ɗaura a saman gidan wato rufi kenan sai a yi shi domin mutane su shiga su kwana da rayuwan su na yau da gobe ko bacci ɗaki dai ake yi da shi ko ɗakin zama ko ɗakin kwana ko kicin ko kuma dai store da sauransu irin wannan gidajen ana yin su a ƙauyuka ƙauyuka su suka fi yin irin wannan rufin ana nan hoton za mu gani alamu ne na nan cewa wani ƙauye ne tun daga yanayin gidajen a nan muka a gefe ga bishiyoyi nan muna gani a can baya muna ganin ciyayi a nan gaba gaba ma ga wasu ciyayin da sauransu a nan dai ƙauye da gidan rufin gasu nan dai gida ɗaya biyu uku duk da azara aka yi su

A nan wannan hoton muna ganin malam ce a aji take koyar da yara yara ƙananu dukkan alamu yaran nan yaran nursery ne ko in nursery one ko two ko makamancin haka ga tanan take koya musu karatu ga su nan gashinan ta tashi ɗaya karatu take biyawa ne ko kuma lesson take yi ko kuma purnishment ne wato hukunci ne ko kuma wanin abun da yake daban dukkan almu dai malaman nan ta dage wurin koya wa yaran nan yaran nan wato ɗaliban nan nata karatu gashinan ta riƙe littafin wata ta tsaya a gaban bencinsu wato des tana gaya mata kayatun ne ko kuma yarinyance ɗalibance take biyawa gashinan dai malamce a aji take gundar da karatu ke koya ma yara karatu watto lesson kenan a turance ake kira domin su gane ko kuma su koya dun ance yara manyan gobe gobe sune zasu gundar da wannan aƙin na malaman ga ta nan dai malaman ta jajirje wajjen koyar ma yaran nan karatu.

A wannan hoton muna ganin an rubuta, ga shi nan da yaren Turanci wato time management. Ga hannu ga agogon da ke nuna muhimmnacin lokaci, wato yadda za ka tsara ayyukanka ka yi su cikin lokaci; ba tare da ka fita ko ka ja lokaci ko an samu tsaiko ko dai an samu tangarɗa ba. Abin da ake so ka gudanar da lokaci, yadda inda ya dace ka sarrafa shi. Ka yi amfani ka cimma moriyar lokacin tun kan lokacin ya ƙure. Wato shi wannan abin da ake kira tsare lokaci, ko kuma gudanar da ayyuka a kan lokaci shi ne; ka yi aiki ko kuma ka tsara ayyuakanka yadda lokaci ba zai ƙure ma ka ba. Ka gudanar da su yadda ya dace. Misali, in ana son ka gudanar da wani aiki a cikin minti talatin, ko ka gudanar da shi a cikin wannan minti talatin ɗin, ba sai ya kai minti arba’in ko awa ɗaya. Ko kuma dai ka ɓata lokaci, ko ka ja lokaci wajen gudanar da shi ba, har lokaci ya ƙure domin gudanar da wannna aikin. Ko kuma ka tsara ayyuka daban-daban, daban-daban, wanda ake yin su da yawa da wanda ake yin su wajen kwana ɗaya. Ka tabbata a kwana ɗayan ba tare da an samu wani tsaiko, ya yi kwana biyu, ko makamancin haka ba.

A wannan hoto da muke gani a sama an rubuta wato ainihin da yaren hausa an rubuta cewa wato nau’in, za mu iya kiran shi kitso ko kuma gyaran gashi wanda ake yin shi a al’adan ce. Shi ba wai a kwantar da gashi ba yanda mutane aka sassaba aka saba a ɓangarori na duniya, ƙasashe daban daban wannan ana yin shi ne na al’ada wanda ga shi nan za a ga an sassa wasu abubuwa a kai an ɗaɗɗaure ko kuma an kitsa a hausance an kitsa, ga wani roba ne ko kuma zare ne ko mene ne ga shi nan dai duk dai an harhaɗa an sassa an tattara gashin tunda gashin ya bi wannan in da wannan roban take ta kan. Sannan ga shi nan dai, nau’i dai na kwalliya da ake yi wato a al’ada a wasu al’adan, tinda a duniya ma da al'ada kala kala, kowa dai da irin na shi. gashi nan dai wannan ta caɓa kwalliya irin ta su da al’adan su ga awarwaro nan ansa ga ɗan kunni ga dai kwalliyan dai a fuskan ta dai kowa dai yana gani.

A wannan hoton kuma muna ganin mutum biyu ne suke yin dambe, dambe irin ta gargajiya ba wanda muka sani ba, wanda ake guda:narwa a ƙasar a ƙasashen turawa. Wannan nau’in damben ana yin shi ne, wasa ne na gargajiya da ake yi wanda idan ɗaya ya sami nasara ya make ɗaya to ya yi nasara a kan aboki abokin karawar shi. Wato shi dai ana yin irin wannan wasu in abokin, ana sawa gasa ce ake sawa in kai nasara a kan abokin karawak ka za ka, ka ci wannan gasan. Sannan ana sa abubuwa na kyaututtuka na kuɗi, mota:, gida. Masu kallo ne suke sa wannan nau’ika na kyauta wanda muka sani wanda ake gudanarwa a nan, a nan ƙasar inda ake yin shi. Sannan gasu nan za ka zo a ɗaura ma abu a hannu kamar yadda muke gani a hannu, wannan na hannun na hannun hagun ga shi nan abu ne duk ya ɗaura, wato abun da ake yin wannan damben da shi. ga shi yana ɗaɗɗaurawa wasu abubuwa ne dai, ga shi nan dai ya yi shirin ko ya sami abokin karawar shi ga shi yana ɗaɗɗaurawa wasu abubuwa ne dai, ga shi nan dai ya yi shirin ko ya sami abokin karawar shi

Kamar yadda muke gani a wannan hoto, yaro ne ya sa hannun shi a bakin famfo, yana taran ruwa yana sha, domin magance ƙishi. Alamu dai sun nuna yaron nan ya ji ƙishi, a wannan dai muna gani famfo ne ya kunna, domin ya sa hannun shi, da ke tara da tafun hannun shi, yana sha har ya ƙoshi, ya magance ƙishin ruwan da ke damunsa a nan dai muna ganin ruwan da ke zubowa cikin tafun hannun shi, sannan ya kafa baki ya sha. ya zafi, ya sa hannun shi, ya tallaƙo ruwan, inda ruwan yana ƙwarara a cikin hannun shi. Shi kuma, gashi nan ya sa baki ya dafa hannun nashi, ya sha, yana sha, yana sha. Yaro ya samu gamsuwa, ya ƙoshi, ya magance ƙishin ruwan da ke damun shi, gashi nan dai famfo ne famfon da shi ainihin, wato rogo abun da ruwan ya biyo ciki, ta tsaye, jona ƙarfe ne. Yaron nan ya kafa kai yana moda sannan a bayan yaron, muna ganin gayyayan yaƙi, alamu na nuna cewa bishiyar ce a bayan shi, a bayan famfan da dofo da tsaro.

Wannan hoton muna ganin kasuwa ce, kasuwa irin ta ƙauye. a dukkan irin masu shiga ƙauyuka, shigen kowane ƙauye suna da nasu irin kasuwan wacce take ci a kowace rana, za a zaɓa wata rana a mako kasuwan ta dimga ci, kawanan ranan ta sati in ta zagayo. A nan muna ganin rumfa ce, ga rumfa nan an kafa ta, ga mutane nan zazzaune cikinta ga wasu a bakin rumfan ga wasu a tsattsaye ga kaya nan an karkasa ana jiran masu saya su zo daga birni ko ƙauyukan dake kusa da ita, su zo su sayi kayan da aka karkasa. Domin amfanin yau da gobe ko kuma ci. Ga shi nan muna ganin kamar ayaba ce akarkasa ga wasu mata nan gaba sun sa riga sun sa hula, irin hulan da ake yin ta da azara, ta kifa a ka saboda ta magance mata rana. Ala’ayyuhalin dai kowani ƙauye dai suna da irin tasu kasuwar da ranar da take ci a wannan mako. Duba kowace ranar idan ta zagayo mutane za su zazzo, wasu daga binni wasu daga ƙauyukan da suke gefe-gefe, su zo su siya abin da za su saya ko su kawo abin da za su sayar su koma gida.

A wannan hoton kuma da muke gani, mutum ne ga shi nan babban mutum, ya tashi daga barci kamar yadda yake faruwa kowace safiya. Bayan an yi barci cikin dare, da safe za a tashi mutum yana jin ƙarfi a jikinsa ya shirya ya tafi kasuwa, ko wurin aiki ko masana’anta inda yake gudanar da sana’arsa na yau da gobe. Domin samun abin da zai sa a aljihu, ko kuma na kashewa, ko kuma da abin da za a biya buƙatun yau da gobe. Wani ‘ya’ya wani mata, wani yaya. Ala ayyi halin dai, muna ganin wannan mutumin kwance kan katifarsa, amma dai ya farka ko kuma mu ce tashi bai riga da ya buɗe idonshi ba. Ko kuma mu ce yana yin miƙa da Hausa muke kira idan mutum ya tashi don gaɓɓanka su koma yadda suke. In ya buɗe ko kuma ya tashi ya yi wanka, ko kuma ya nemi abin karya kumallo, Ya wanke baki ko dai ya gudanar da abin da ya dace da wannan safiya, ya kimtsa ya fita neman abinci, ko kuma ya tafi kasuwa ko kuma dai inda ya saba zuwa.

wannan hoton muna ganin alam ne ya buga ma sa gashi nan alamu dai ya nuna bai riga ya tashi ba amman ya ziro hannun shi domin kashe wannan alam ɗin da ya buga shi dai wannan alam ɗin ana saita shi ne ba lallai sai da safe ba amman dai wannan dai da safiya ne wanda zai buga mutum ya tashi domin tafiya kasuwa da wurin aiki ko kuma dai inda ake gudanar da sana’a domin yau domin a samu abubuwan biyan buƙata na kuɗi na biyan buƙata ko biyan kuɗin makaranta ko dai wani abu da ya shafi rayuwa alamu dai sun nuna a wannan hoton ya nuna cewa alam ne ya buga mutum ya ziro hannun domin ya kashe shi ko dai takura mishi shi wannan agogon yana bugawa ne da sassafe ya danganta da yanda mutun ya saita za ka iya sa shi ƙarfe shida ƙarfe bakwai ko takwas tara kai har goma ma ya danganta da lokacin da mutum yake so ya tashi a wannan safiya amman ya tafi wurin neman taro da sisi domin gudanar da buƙatun yau da gobe da rayuwa na yau da kullum

A wanan hoton da yake wato kan allon fuskar wayata, ina ganin mata ce a kicin ga murhu nan ta haɗa da wuta. Murhun yana ci bal bal bal, sannan ga shi ta ɗaura tukunya da dukkan alamu wannan tukunyan ba haka kawai take ba, an sanya wani abu kama daga ruwa, an ɗaura ta a kan wannan murhun. Sannan wannan matan tana sanye da ƙananu kaya ne ga wani ƙyalle nan ta sa ta rufe kanta sannan ta shimfiɗa buhu a ƙasa sai ta ɗauko wani abu mai kamar ciccinya da kabewa tana yayyanka wa tana yayyanka wa tana yayyanka wannan kabewa, da dukkan alamu wannan abinci da ake sarafawa da wannan abun za a yi amfani. Sannan bayanta ga wanin farin buhu gefanta, ga wani shuɗin buhu da wato ainihin daro akai gefan ta can wani lungu ne shi ma da kamar roba ko kuma wani abu wanda ake zuba abin abinci wannan matar gata nan ta riƙe abu mai kaifi wato wuƙa kenan tana yanyanka wannan abu da za a yi abinci da shi. Gashi nan dai ƙafanta sanye da takalmi tana wannan aikin. Dukka alamu wannan aikin tana aikin gida ne domin duba da yanayin na ga wannan matar wato tana inda ake dafa abinci ne ba ko ina ba.

Wannan bidiyon da muka kalla munga cewa a duniyan nan tamu akwai ubangiji muna da addinai kala-kala addinan sunkai, akwai wanda suka yarda akwai samuwar ubangiji, akwai wanda ba su yadda ba ga su nan sun karkasu da yawa an kawo su nan har guda goma. Na farko akwai shi bai yadda akwai Allah ba, na biyu akwai ƙuda suma ba su yadda ba, sannan akwai wanda ake kira da ainihin yiro wanda suma ba su yarda akwai samuwar ubangiji ba. Sannan akwai wanda suka yadda da samuwar ubangiji akwai wanda basu yarda ba. Wannan na farko sune basu yarda ba, akwai ma sin akwai na pegan akwai na india duk sun yarda akwai unagiji sannan akwai na kristiyaniti akwai na jiwish suma sun yarda akwai ubangiji saidai abunda ya banbantasu, su jiwish sunce annabi Isah ɗan Allah ne, su kuma krista sunce annabi Isah ba ɗan Allah bane allah ne sannan zai dawo yayi ceta a ƙarshen zamani. Sannan islama su sunce annabi Isah annabin Allah ne sannan kuma yana cikin annabawan da ubangiji ya saukar sannan sun yadda da littafin da jiwish da kristiyaniti sukazo dashi. Saidai sunce na wannan zamanin an gurɓata shi, ba abun yadda bane ba duka ne gaskiya ba amma sun yarda da alƙur’ani a matsayin saukakken littafi na wannan zamani.

A wannan video mun ga yadda wato ake gabaatadda yaro ko kuma a ce ake wato ainihin gabatadda yaro ga sa addnin kiristanci ga shi nan dai mun gani iyayen wato maman da baban wannan yaro sun yi wato hotuna bayan an yi hotuna ga nan gefe ɗaya kuma ana bukukuwa, kama daga bukukuwan a kama daga yanda aka kama wurin aka tsaftace shi ana sa wato balun balun bayan balun balun wato an kawo wasu kuma ga malaman asibiti ga mai kiɗa a gefe wato bayan an gama wannan gabatarwan malamin yayi gabaatarwan shi ga shi nan ga dj nan ya saka waƙa ga shinan ana rawa ana waƙa ana tafi ga kuma sauti wato kiɗa kenan agefe wato itama tana tashi ga iyayen yaron su ma suna rawa suna tafi wato suna cikin farin ciki suna shewa suna guɗaa suna dai abin da ba’a rasa ba ga shinan nan gefe ɗaya ga baƙi nan suma bayan sun yi abin da suka yi wato na ɗan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe su ma sun taka suna cikin wato su sun taka doomin nuna nasu irin godiyan a yanda suka tsinci kawunansu wato a addinin kiristanci

A wannan bidiyo mun ga wato ainihin yanda banki ya samo asalin shi, ya samo asalin shi daga yaren Italiya. Abun da yake nufi banka yana nufin inda mutane ke zama ne ko kuma teburi, inda ’yan canji suke zama domin gudanar da canjin su na kuɗaɗe. Daga nan kuma sai aka samu wani mutum shi kuma abun da yake yi shi ne wato adana gold, mutane za su kawo mishi ajiyan gold ɗin su shi kuma sai ya ba wasu masu buƙata wanda za su yi kasuwanci da shi rance da zumman in sun tashi dawo da shi su dawo da riba a kai domin ya mayar ma wanda suka ba shi kuɗin nan da kuɗin su. Bayan wannan a zamanance kuma aka zo banki. A zamanance mun ga yanda banki suka rabu kashi-kashi, akwai wanda yake ta’ammuli da abubuwa masu daraja, akwai kuma wanda shi bankin kasuwanci ne, akwai kuma wato ainihin masu samun kuɗin shiga ko kuma riba. Bankunan nan suna samun kuɗin shiga ne ko kuma riba yayin da mai ajiya ya ajiye kuɗaɗen shi, suka tattara shi ya zama wani babban kuɗi, se su ba wa mai rance rancen wannan kuɗin, shi kuma in ya tashi dawowa sai ya dawo da riba. Wannan riban za a kasafta banki su ɗau nasu shi kuma wanda ya ba da ajiyan kuɗin a ba shi. Wani abu sannan mun ga yanda babban banki yake sa musu ka’idoji sannan kuma in suka gaza cika wannan ka’idoji ko kuma kuɗin su ya yi ƙasa ko kuma sun bada rance ba a dawo ba suna so su ci gaba, wannan babban bankin zai ba su rance domin su daidaita al’amarin su abubuwa su cigaba da gudana. A ƙarshe dai banki ba inda za ka je ba ne, abubuwan da kake yi yau da gobe shi ne banki.

A wannan hoton bidiyon kun ga yadda ko kuma mun ga abubuwan da ake so mutum ya yi bayan ya gama aiki, ko kuma bayan ya tashi aiki. Akwai mun san bayan an tashi aiki akwai gajiya, akwai abubuwan da ba za a rasa ba na wanda ke sa mutun ya gaji. To abubuwa goma da ake so mutun ya yi su bayan ya tashi a aiki. Misali awa takwas, awa shida ko makamancin haka. Akwai na Daya da ta faɗa shi ne ana so mutun ya je kaman irin hawa dutse, ko kuma dai aiki dai ba sai lallai aiki ba ko a ce motsa jiki, ko dai tafiya. Ana so mutun daga zaran ya tashi aiki ya ɗan yi tafiya yanda zai ji ya dawo daidai, sannan in mutun bai samu yayi wannan ba akwai na biyun sa wanda shi ne kaman rubutu, ya rubuta abubuwan da yake so ko kuma abun da yake so ya cimma wa a wannan shekaran, ko a wannan watan, in bai samu ya yi wannan ba in mutun mai yawan san abubuwa ne kaman su hotuna ko zane ko abubuwan tarihi, zai iya zuwa gidan tarihi ko kuma inda ake nuna irin wa'innan hotunan ya gani, in bai samu yayi wannan ba, ko kuma bai son wannan akwai na huɗun shi shi ne ana so mutun ya samu abokin magana da wani ya samu abokin sa su ɗan yi hira, hira sosai na ɗan wani lokutan ta iya yiwuwa na ɗan minti talatin, minti arba’in har izuwa awa ɗaya. In mutun ba zai yi wannan ba akwai aiki na jinƙai ko aiki na sa kai wanda ake so mutun yayi inda zai samu ya tabbatar wa kansa cewa e lallai yau yayi wani abun bajinta. In bai samu ya yi wannan ba in ya koma gida ana so ya ɗan yi aiki haka kaman aikin gida in ma ga shara, wanke wanke ko kuma irin dai aikin gida. Ya samu guda ɗaya wanda zai yi, in bai samu ya yi wannan ba akwai na shida wanda ake so a yi shine wato na bakwai kenan wato mutun ya yi ma kansa girki ko kuma dai wani abu dai haka wanda in yayi da kansa zai cinma moriyan abun nan a nan kusa. Akwai na takwas in bai samu yayi wannan ba wato shi ne kaman irin yasan maƙotansa wanda suke maƙotaka ko kuma su hau irin yanan gizo ya samu irin baƙin mutane wanda za suyi hira da su. Wato a wannan manhaja. In bai samu yayi wannan ba sai samo wa kansa sabon abu, sabon aiki, kenan wanda zai na yi akai akai, in bai yi wannan ba akwai na neman aiki wanda mutun zai yi ya san irin ya san abubuwan da ya kamata da ya sani da inda yake son komawa ga aiki. Wannan su ne abubuwa goma a taƙaice wanda ake son mutun yayi bayan ya tashi aiki.

A wannan fai-fain bidoyon munga wato mata da miji ( wato ma’aurata kenen) a daidai wani wuri, wato wurin gashinan dai yammace wato rana ta zo daidai zata faɗi. Daidai wannan lokacin aka ɗauki wannan wato hoto mare motsi kenen, ga a samansu ga gajimari, alamu dai yamma tayi nan ta iya kasancewa wurin yawon shakatawa ne, tunda gashi har ga wata bishiya a gefensu, sama ga tsuntsaye nan wasu sunyi kudu, wasu sunyi arewa, alamu dai wannan suma tsuntsayen za su tafi gidajensu ne, amma dai ga wannan ma’auta a tsaye suna kallon ikon Allah. Ta iya yiwuwa nan bakin ruwa ne, sun zo bakin ruwan nan imma domin yawon buɗe ido, imma ko sun zo wato yawon shaƙatawa, mun san dai ma’aurata sukan yawan zuwa irin wannan wurare domin wato buɗe ido ko kuma shaƙatawa, saboda zama guri ɗaya akwai gajiya, akwai kadaici. Sannan dai wannan ma’auratan dai gasu nan dai, yamma tayi amma dai har yanzu basu da wani shawara ko kuma ninya komawa masaukinsu, imma wani garin suka je, imma gida ne, to basu da ninyan komawa gida domin lalle wanna yawon shaƙatawan ya musu daɗi.

Shin mai ya kamata mutun yayi bayan ya tashi aiki ko kuma nace ka san ko kin san abin da ya kamata kiyi bayan kin tashi daga aiki da yamma? To a wannan faifan bidiyon mun ga abin da mutum ya kamata yayi bayan ya tashi daga aiki inda ragowar rana, wato rana ba ta gama faɗuwa ba, ka dawo gida, to ga abubuwan da ya kamata ka ka yi a jere domin ka samu wato yamma mai daɗi mai nagarta, ko kuma yamma wanda take cike wato da ainihin natsuwa. Na ɗaya shi ne bayan mutun yad awo daga wurin aiki, ana so wato ainihin ya samu abu, ko abinci mara nauyi kama daga in nan ƙasan hausa ne akwai cincin, akwai dubulan, da dai abinci dai mara nauyi, da ko dai ruwan shayi ne, ruwan bunu, mutum ya samu ya sha, ka na shan wannan, bayan ka gama cin abu mara nauyin, ka gama sai ka samu ɗan ruwan bunun ka mai ɗumi kana ɗan sha kana kallon imma wayan ka ce kana dannawa ka ga abun da ya faru kama daga labarai, wasanni, wanda duk baka sani ba an yi su kana wurin aiki. Bayan ka gama wannan, ana so mutun ya ɗan yi aikece aikacen gida kama daga wanke wanke, da abin da ba a rasa ba wanda ba ka yi da safe ba. Misali yadda naga wannan matan ta yi a wannan faifan bidiyn ita ka ga bayan ta gama cin wannan abun da ɗan wannan ruwan bunun na ta, ta tafi ta yi wanke wanke, ta ɗan yi goge goge, sannan ta ɗan ɗaura wato ta ɗan sarrafa wato wani sinadari wanda z ata haɗa da abincin da za ta ci da za ta dafa a wannan yamman. Bayan ta yi wannan, ta haɗa abun da za ta ci, ta ɗaura shi a wuta, sai wato ainihin ta koma tana goge goge da ɗan share share a wannan kicin ɗin, a dai dai wannan lokacin. Kun san amfanin wannan? To amfaninsa shine ka rage aikin abincin na ka na yi, kafin abincin ya ƙarisa ka gama wanke wanke, wato ka ga aiki jifan tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Abincin na ka na gamawa ba abun da za ka yi sai dai ka zuba shi, bayan ka zuba ka ci, daga bayan ka gama cin abincin ana so wato bayan ka gama, ka yi wanka, wato ka wanke jikinka a yanda za ka ji duk gajiyan ta tafi wato gajiyan ta tafi. Bayan ka gama wannan to sai ka zo ka sa kayan bacci ka zo ka kunna wato ainihin akwatin talabijin ɗinka in labarin ƙarfe tara, ƙarfe goma za ka kalla, imma wasane, ko wani shiri ne n awasan kwaikwayo da zaka kalla, ka kalla. Bayan ka gama wannan ana so mutun kafin ya kwanta ya sha ɗan ruwan ɗimi sai ya ɗan yi karatu kona minti biyar ne, goma ne, sha biyar ne, ma ta yassara akeso mutun ya yi. Bayan ya gama wannan sai wato mutun ya tashi ya je ya kwanta yai bacci ana saran in mutun yayi wannan abun zai samu gamsashshen wadataccan bacci a wannan daran.

A wannan faifayan bidiyon mun ga kalolin gida, ko kuma mu ce kala-kalan gidaje har guda ashirin da biyar, sannan mun ga ɓangarorin gida wanda sassa na gida har guda arba’in. Amma a wannan kalan gidajen guda ashirin da biyar ina tunanin wanda da za su faɗi da yaran Hausa ƙalilan ne ba su da yawa. A kalolin gidajen akwai ainahin gidajen da suke so tafiya suke yi kamar mota kenan, duk inda ka samu za ka iya aje wa ka shiga gidanka ka aje ta ma’ana ka kashe kenan ka koma ɓangaren gidan ka yi abubuwanka na yau da gobe wanda ake yi a gidan. Akwai gidan da yake na alfarma ne babban gida, gida ne danƙararre ake yin shi; akwai gidan da ake yi da gwangwani; akwai wani ƙaton gwangwani da ake siyo kaya da ake shigar da su a ciki a ƙashe wanda ake dakon su a jirgin ruwa. Sannan a waɗanda za su faɗu akwai gidan da ake yin su kaman gidan gona. Gida ne amma a haɗe da gidan gona a haɗe. Sannan akwai inda yake zama masaukin baƙi ya zamanto hotel kenan. Akwai gidajen da yake kaman gidan alfarma kenan na shugaban ƙasa. Sannan akwai dogayen gidaje wanda ake yin su na zamani na alfarma, sauran duk ba su da yaran Hausa sai dai yaran wato ainahin Ingilishi. Sannan akwai a cikin gidajen da za su faɗu da yaran Hausa akwai gidan da ake yin shi wato ainahin gida ne kaman a daji, a daji ake yin shi. Sannan akwai gidan da ake yin shi kamar rumfa, kaman rumfa ake yin shi. Akwai gidajen birni, akwai gidajen da ake yin su na alfarma, sauran wato duk ba za su faɗu ba. Sannan a ɓangaren gidaje ɓangarorin gida akwai inda yake wato ainahin ake sawa wani dogon abu ne ake sawa kaman area da yake kawowa. Sannan akwai mashiga ko kuma a ce wani wuri da ake yin shi a saman bene ake yin shi inda kaman wajan shan iska ne. Sannan akwai ɗakin kwana, sannan akwai banɗaki, sannan akwai ainahin inda ake ban sunan shi wato ƙararrawa ake sa wa. Sannan akwai saman gida, saman cikin falo inda wato ake sa fitila. Sannan akwai inda hayaƙi yake fita, akwai inda ake cin abinci wato ɗakin cin abinci, akwai ƙararrawan ɗaki, akwai ƙofa, akwai ainahin shi kaɗan kansa ƙararrawa wanda ake sa wa a jikin ƙofa. Sannan akwai matakalan ƙofa, akwai ainahin taga kenan, akwai wato katangan gida kenan, akwai ƙasa, akwai garejin mota, akwai ita kanta ƙofan garejin. Sannan akwai ainahin inda wato filawowi suke kaman shuka kenan. Sannan akwai babban ƙofa ta mashiga gida, sannan wato akwai kwata, sannan akwai wasu abubuwan da ba za su faɗu ba suma a nan. Sannan akwai ainahin inda ake girki kenan kaman ɗakin girki, sannan akwai ɗakin da ake wanki, sannan akwai ɗan ƙaramin wato ɗan ƙaramin kwando haka, sannan akwai ɗakin da ake zama, akwai hanya, akwai ruwa inda ake shiga ake wanka, akwai rufi, akwai wato ainahin shi ainahin shi kansa kwanon dish kenan, akwai wato wata window da ake yi a matsayin taga wanda zaka iya hango waje, sannan akwai katanga kenan, sannan akwai ita ƙaran kanta taga. Wannan su ne ɓangarorin wato gida.

A wannan faifan bidiyon mun ga yanda wato yanda maƙota wato suke kasancewa wato uba ko uwa suna ba wato ɗansu ko ‘yarsu tarbiya. A wannan faifan bidiyon mun ga uwa ce take ba uwar tarbiyya wato tana hukunta ta wato don wani laifi da tayi, kaman yanda muke gani a wannan bidiyon lefin da ta yi ba wani laifi bane kaman yanda farkon bidiyon muka gani laifi ne wato don ta kula wato ainihin saurayinta sun yi waya suna waya har ƙarfe uku na wato na safiya. Bayan da ta ji sai ta kira ‘yar ta ta tambaye ta da wa take waya sai ta ce mata da ƙawarta ce. Da yake uwar tafi ‘yar wayau sai ta danna waya ta kira ƙawar take tambayan ta sai tace a’a ba ita ba ce. Da ta matse ‘yar sai ‘yar ta faɗa mata gaskiya cewa da wato ainihin saurayinta emeka suke waya ba da sandara ba. To a wannan faifan bidiyon mun ga yanda maƙota halayyan maƙota yake kasancewa har guda biyar. Na farkon su akwai wanda su kawai ana ba da tarbiyya leƙowa suke su ga abun da ke faruwa su faɗa su je in ma gulma ne su yi. Na biyun su akwai mai ba da haƙuri ku ci tana ji an fara dukan ɗa ko ana ba da tarbiyya ɗa na ihu za ta shigo tana ba da hakuri akan a haƙura a daina. Na ukun su shi ne wato ainihin wanda za ta zo tai zuga tai ta zuga in ana duka wato a ƙara ma ɗan idan ma ba a dake shi ba tasa ai duka. Na huɗun su akwai wanda a na uku shine wanda zai zo yai gulma wato yai gulma in yai gulma ya ƙara naɗawa ya ƙara ƙara wuta ya ƙara ingiza watan. Na huɗu shi ne masu zuga inba a dukan yaro ma a dake shi in ana duka a ƙara mishi. Na biyar ɗin su shi ne masu kare yaro wanda daga ka fara dukan ɗanka ko ‘yarka ba yanda ka iya kaman yanda muka gani a bidiyonn ‘yarta na kuka ta zo ta cece ta ta ce ta fita ta tafi in ma kwanan za ta yi a wurin maƙociyan ta kwana wannan sune halayyan maƙotaka guda biyar da muka gani a wannan faifan bidiyon wato ana ba ma ɗa tarbiyya ko ‘ya. Amman a wannan bidiyon ‘ya ake ba tarbiyyan inda halayyan maƙota guda biyar ya kasance. Na ɗayan su akwai masu kallo. Na biyun su akwai masu bada haƙuri. Na uku akwai gulma. Na hudu akwai wato masu ƙara ma wutan wato fetir wato zuga kenan. Na biyar akwai masu kare ɗa. Sune waɗannan guda biyar.

Wannan faifai bidiyon da muka ga wato ainihin illar da barasa ko kuma giya da ake yi ma jikin ɗan Adam. Yayin da mashayin giya ya sha giya inda na farko giya yake fara taɓawa shi ne bakinsa, sannan bakinsa a jikin harshensa akwai wasu sunadarai wanda suke wato ainihin ɗiban wannan sinadaran giyan su ajiye a bakinsa. Sai dai wannan sinadarin da zai tsaya a bakinsa yana wucewa da gaggawa amman harshen shi yana wato taɓuwa. Na biyu shi ne hanji. A cikin hanji shi ma akwai wasu halittu wanda suke suma aje wannan sinadaran suke ɓoyewa, sannan wannan sinadaran wato ko kuma wannan halittan yana kamanceceniya da hannu. Na uku su shi ne wato ainihin jijiyoyi. Wato giya tana zuwa ta shiga cikin jinin ɗan Adam inda daga nan za ta tafi zuwa wasu sassan jiki kama daga ƙwaƙwalwa ta je ta lalata yanda mutum yake gudunar da mu'amalansa na yau da gobe daga kama daga sa ya bugu mantuwa da sauransu. Sannan bayan nan shi wato ainihin giya tana zuwa inda wato ainihin inda mai ake kira da wannan abin hanta take ita ma dama hanta ita wato hanta halitta ce wadda take cire wato guba daga cikin jinin ɗan Adam to ita kuma giya tana wannan hantar wato ainihin illa inda take lalata ta, take sawa ta kamu da wasu cututtuka kama daga wato ainihin cutar hanta da wanda ba a rasa ba. Sannan wato akwai ainihin hunhu ita ma giya tana lalata hunhu, sannan giya tana sa bakin mutun yayi wari ya rinƙa warin giya, sannan ita ainihin giya tana wato lalata fatar ɗan Adam. Sannan yawun ɗan Adam tana bushewa wato giya tana sa mutun wato ya ji ƙishin ruwa, bayan wannan akwai wasu illa da giya take yi ma jikin ɗan Adam bayan wani ɗan lokaci yana sha kama daga sa cututtuka, cutar kansa wato daji kenan, da cutan mantuwa, cutan da zai sa ƙwaƙwalwan mutun ta ɗauke da sauransu. Cututtuka dai kala kala wa suma ba za su faɗuwa da yaran hausa.

A wannan faifan bidiyon mun ga yanda wato ainihin wannan matashiya da wato ainihin bidiyon kanta yayin da take tafiya aiki da kuma yadda take dawowa, a farko kafin ta tafi aikin mun ga yadda ta ɗauki jakunkuna guda uku, jakan kayan aiki da kuma jakan kuɗin ta da kuma wato jakan kaya na musamman. Sannan a wannan bidiyon mun ga yanda ta fito daga gida ƙarfe shida saura wato da sauran duhu gari bai gama wayewa ba, ta dumfafa hanyan tafiya wurin aiki, a hanya tafiya wurin aiki mun ga yanda ta tsaya ta sai wato ainihin abin sha tana tafiya tana shan abun nan wato duk don kar ta makara. Saboda hanyan ana samun cudedeniya ko kuma mu ce cinkoson ababen hawa, ta tafi ta isa aikin karfe Takwas da rabi, bayan taje ta yi aikin nan mun ga yanda take komawa gida mun ga wato ainihin duhu ya yi wato alaman dare ya fara yi, yayin da ta zo tsayawa ta kwana a gidan makusanciyarta. Saboda zai fi mata sauƙin tashi ba sai tayi wannan dogon tafiyan da ta yi da safe ba, kun ga ta koma gida ta yi aikin gida wato aikin nesa da gida, wato aiki za ta dinga yi tana yin shi taya nan gizo wanda ake ma aikin yana wuri daban, inda kake aiki wato a gida ne kaman yanda nake wannan aikin. Sannan bayan mun ga ta yi wannan aikin ta koma ta yi wato ainihin ci abinci, sannan ta koma ta kwanta ta yi barci.

A wannan faifan bidiyon mun ga yadda tai bayani a kan ainihin lafiyar ajihu ko lafiyar asusun banki. Wato shi dai wannan bidiyo ɗan takaitaccen bayani ne akan yadda za ka yi ɗan tasarrafi ko ta'ammali da kuɗaɗen da kake samu, in ma kuɗin kasuwanci ne kake samun wata riba ko kuma albashi aka biya ka ko ake biyanka ko ma'aikacin gwamnatin ne ko ma'aikacin wata ma'aikata ba lallai sai na gwamnatin ba. A takaice an yi bayani akan yadda mutane ko kuma mutum zai tasarrafin kuɗin shi yadda ba zai shiga wato ainihin yana cin ba shi ba wanda zai kai har ya kasa bayan wannan bashin ya shiga rigingimu kala-kala. A taƙaicen takaitawa shi dai wannan ɗan bayani da matan nan ta yi, ta yi shi ga wato matasa waton dukkan al'umma suna tunƙaho kuma suna alfahari da matasa kuma idan wanɗannan matasan ba su san yadda za su sarrafa kuɗaɗensu ba su sarrafa su, su zama inda za su amfane su wato su alkintasu yadda kuɗaɗen za su ishe su don gudanar da harkokin yau da gobe to lallai akwai matsala aljihunsu zai yi ciwo sosai har ya kai ga sun fada ga cin bashin bashin ya zo ya yi yawa su kasa biya.

Wannan hoto wanka yanda wato mutum yake tsinta na kanshi wato rayuwan makaranta imam ya ga yana son wata ko kuma yana san ta, amma tana me kwarjini ba ze iya furta mata ba. To, a wannan bidiyon shi muka gani abun da na fuskanta a wannan bidiyon duk da dai yaren da suka yi shi ban ji, wato yaren Indiyanci ne ban jin wannan yaren. Amma, zan yi taƙaitaccen bayani akan shi shi dai wannan da farko yana bacci yana mafarki har ya kai baccin ya yi daɗi, har ya kai ita wannan budurwan tashi wadda take me kwarjini, ya zo ya yi mafarkin gashi nan ya yi mafarkin wani ɗan dodo ne. Wani abu ne wato daga baya ƙararrawa ta buga ya tashi safiya ta yi, ya shirya ya tafi makaranta da ya tashi ya fito maman shi ta gama me abun karin kumallo har ya makara garin shirywan, ya dai yi sauri ya je makarantan ya tarar wato an jera layi wato ana abun da ake cewa ko rera taken ƙasa ko makamancin haka. Shi shugaban makarantan ya yi masa faɗa, can se ga buduran ta shi ta shigo, da ta shigo wannan wurin se take nuna mi shi yanda ake sa wato abun wuya, se ya tuna ashe maman shi tama sa ta yi me da safe ta gyara mishi, safe ya sa ba daidai ba, ya zo yana cin abinci shi da abokinsa yake ba shi labarin budurwan yake wannan kuma ban gane yaren ba, ban gane me suke cewa ba.

A wannan faifai bidiyon mun ga yanda wato mata da miji suke kasancewa a farkon haihuwansu, a wannan bidiyon mun ga yanda mijin ya suma yayin da ya ga matanshi za ta haihu ko kuma an zo daidai inda naƙudan yake ƙarewa. A wanann faifai bidiyon an yi hira da wannan mata da miji yayin da suka samu ‘yar su wato yayin kenan inda kakan wannan yarinya da ke yin bidiyon yanda ake yanda wato matan ta zo haihuwa ga sunan dai matan ta shaida cewa ta yi naƙuda har na kwana uku yayin da aka zo haihuwa kuma ‘yar wato ta fara fitowa, matarnan wato da ‘yar ta zo fitowa. Se kakan wanna ‘yar ta fara bidiyo se ta kamo wani abu ta yi bidiyon, wato wani tahiri na daban yanda wato mijin ya suma da aka zo dai dai haihuwan bayan ‘yar ta gama fitowa se wato ze yanke wannan cibiyar tun da a so shi ya yanke zuwa ainihin mijin ya suma a dai sumar nan da ya yi na yar dashi wato ya shaidawa wanda suka yarda shi cewa be ci abinci ba har na tsawon wannan kwana ukun dalilin da ya sa ya suma kenan. Se dai ya sheda cewa a nan gaba in matar za ta haihu ba ze harda baze ci abinci ba har na kwana uku ze sa a kawo mishi abinci kuma daga irin kalar abincin da suke ci ko dai wani abu na daban wato ya dai cewa dai da ƙarfin sa za ta haihu ba wai in ya zo yanke cibiya ya ƙara suma ba kaman yadda ya yi.

A wannan faifayan bidiyon mun ga yadda aka yi bayani a kan wato koyo kala biyu. Akwai koyon karatun, akwai koyon rayuwa. Wannan faifayan bidiyo mun ga ya kawo misalai har kala uku. Na ɗaya ya yi misali a kan wato masana falsafa mutun biyu yayin da bayan na farko ya wato a misali na farko ka ga yanda mutun na farko masana ne guda biyu masan kimiya guda biyu yayin da ɗaya ya mutu sai ɗaya yayi rubutu ya sadaukar wa da wanda ya mutu. Bayan ya je ya gabatar da wannan rubutun wanda ya gabatar ma wa yace ina ma a ce ba wanda ya mutun nan ne ya mutu ba ina ma shi wanda yayi wannan rubutun ne ya mutu, wancan wanda ya mutu yayi rubutun wannan rubutu da kan shi. Saboda wato ya yi za a ce wato yana nuna alhinin mutuwan wancan yake nuna cewa dama shi wanda ya mutun ne ke kan ganiyar samartakan sa na rubutu domin masani ne babba. A misali na biyu ya kawo wato misali wato da baban sakatare ga Amurka wato rose belt inda shi yake nuna wato yananyin yanda yake gabatar da abubuwan sa. A misali na uku ya kawo misali na ‘yan sama jannati mutun uku yayin da mutun biyu su ne wa'innan masu wato masu wato ainihin illimin kimiya wanda su ka je duniyan wata. Ɗayan kuma shi ne wato ainahin direbansu wanda ba a san shi ba sosai. Yayin da ɗayan ya sa ƙafan shi a duniyan wata, sai ya wato zama a tauraron duniya gaba ɗaya wannan misali ya ba da sune domin ya nuna wato yanayin da rayuwa yake wanda ya sha wahalan a cikin su wanda ya tuƙa su ba shine babban tauraron ba face shi wanda ya je ya ɗauko hoton duniyan wata. Bayan ya gama gabatarwa ya zo ya ba da abubuwan da yake ganin mutane ya kamata su mai da hankali a kai kama daga cewa ka zama mai sauraro duk inda ka samu kan ka, ka zama mai sauraro. Sannan na biyu duk inda ka samu kan ka ka samu wanda ya fi ka wayewa a wurin wanda shi ne zai zama kamar tauraron ka wanda zai dinga haska ma wato rayuwa. In dai baka samu wannan ba to ka tashi ka fita daga wannan ɗakin wannan ɗakin ba naka bane, kar ka zama mai nuna cewa kana so kafi kowa a wannan. Sannan na uku ya ce kar mutun ya yanke hukunci ba tare da ya karanta ba domin yawancin mutane ba sa faɗan su waye su sai an kai tiƙewan tiƙewa. A dai wannan mun koya cewa mutun ya zama cewa duk inda ya samu kan shi ya zama cewa yana neman wanda ya fishi sanidomin ya zame masa jagora a inda ka samu jagorori da yawa abun zai zo ma da sauƙi in kaƙi ji ba ka ƙi gani ba.

A wannan wato ainihin faifan bidiyon da muka gama gani yayin da muka yi bayani a kan mutum, yana da wani ko kuma mabiya ko kuma waɗanda suka yi imani da ubangiji suna da wani ƙarfi wato da ga Allah, wannan ƙarfin ba komai ba ne ƙarfin wani ruhi ne wanda wato Allah yake ba su yanda za su yi yaƙi, wato ainihin sheɗan ko kuma munana zato da ubangiji. Wannan ƙarfi dai su gne wanda sun ka yi imani Allah yake ba su kamar yadda muke gani an karanto wasu ayoyi har wato ainihin guda biyar a cikin wannan faifan bidiyon sannan an wato ƙarfafe shi da wasu kalamai wanda ke nuna cewa har dai mutum ya yi imani da ubangiji, imanin sa wato ba ze tafi a banza ba, Allah ze ba shi ainihin wato wannan ruhin wanda wato ze sa ya yi wato wa sheɗan ko kuma wani abu daban wanda mutane yake ganin mutane suna aikata wa yau da gobe. Wato abun nan wato ruhin nan wannan a yayin za su sa mutum kar ya wato kauce hanya, kar ya sauka wato daga wannan addinin ya cigaba wannan dai ruhin ze sa dai wato ainihin mutum ya ji zuciyan shi ta natsu ta gastaka cewa wannan addinin da yake kai shi ne addini me sauƙi daga wato ubangiji wato wanda ya hallici wato sauran al’umma dukkan al’ummomi da yawa wanda wato ya hallici halitta a doron ƙasa. Shin har in kana da Allah me ze gagare ka, gaskiya dai babu wannan shi ne abun da bidiyon nan yake nuna mana.

A wannan faifan bidoyon munga yanda wasu ma’aikata su su uku akai hira dasu dangane da yanda wato gomnati take ta bayyana, bayanin wato abubuwa, abunda suke samu kama daga albashi da alawus-alawus da sauran abubuwan da ake mora aikin gomnati. Munga yanda akai hira da wani soja, da kuma wani kai aiki ƙaramar hukuma, da kuma wata mata da take aiki a ma’aikatan kudi. Su dai, shi dai wannan soja, an tambaye shi akan abubuwa kamar kama ga ya yike ji, yayin da ya hau wani shafi yaga wato albashinsa a rubuce da alawus-alawus din shi a rubuce ya yike ji? Baya ga yasan duk wanda ya hau wannan shafin zai gani? Ya ce dai shi wannan be dame shi ba. Sannan an tambayi shima wannan ma’akacin ƙaramin hukuman, ya ce eh ba damuwa. Itama wan can tace eh ba damuwa. Wato duk dai basu nuna wani damuwansu akan wannan abu, na cewa albashinsu abayyane yake ba, duk wanda yake daman aiki ko kuma yake neman wani bayani akai zai iya samu. Sannan an tambaye shi game da wato yanayin aiki? Yace eh yana yin aiki akwai ƙaruwa sosai, kama daga wato yanayin inshora, halin inshora, da kuma abubuwan da baza a nema, wato moriyan aikin gomnati ba, kama daga inshoran lafiya, wato wasu tsara-tsara dai gomnati take ba ma’aikata, domin rage musu radaɗi, ko kuma jin zafin rage kashe kuɗi da sauran abubuwa Su ne dai abun da aka tattauna a wannan hira. Sannan wannan mai hiran tace wato aci gaba da bin wannan shafin nasu domin samun bayanai akan irin wannan abubuwan da suke gudana.

Wannan faifan bidiyon mun ga wato ainihin wato kyauta ko kuma taimkao dake sa mutum ya ji farin ciki, wannan taimakon ba se ya kasance taimakon wato mutane kaɗai ba, kama daga taimakon shuka da kuma dabobbi a wannan faifan bidiyon mun ga inda ya taimaki wato kare, karene ke jin yunwa ya zo ya ba shi ya ba shi wato naman da yake kan abincin shi. Sannan mun ga yadda ya taimaki tsohuwa yadda tana tsaya a tsaya ta kama abun riƙewa a abun hawa, shi kuma ya tashi ya zo ya riƙe mata abun hawa ya ba ta wurin shi domin ta zauna. Sannan wato mun ga ainihin inda ya taimaki wata ƙaraman yarinya da ya dawo ze ƙara taimakon mata ya ganta sanye da kayan makaranta, alama dai ya nuna wannan kuɗin da ya bata da shi ta siya yunifom ta ɗinka domin ta je makaranta. Sannan kuma wato mun ga inda ruwa na zuba sannan ya matsar da wata shuka wurin shukan ta samu wannan ruwan har ta girma, a nan ana nuna mahinmancin taimako, shi taimako ba dole se mutum ze ma wani abu, za ka taimaka mishi ba a’a, ka taimaka wa mutum a yayin da yake buƙatan wannan taimako, za ka samu farin-ciki dan zuwa ga annuri ba lallai ka samu kuɗi ba, ba lallai ka samu wani yabawa ba, ko kuma a ɗaukeka a haska ka wato akwatin talabijin ba, a’a amma za ka samu farin-ciki da natsuwa abun da wannan bidyon kenan ya nuna mana.